Oondundu moshilongo shontumba odho uushitwe uuwanawa, oshoka ihadhi etwapo ano komuntu, ashike odha shitilwapo nale ku kalunga kehe moshilongo, onkene ohadhi longithwa oku hongitha omamanya omawanawa noku ninga wo iitenda.

Uuna omvula ya loka, kapu na ngoka ha kala a geya. Aantu ayehe ohaya kala nenyanyu kiipala. Ohaya meneka ongula onene taya yi pomadhiya, opo yakakwate oohi ndhoka dheya nefundja. Ndhoka hadhi kutha po omukaga dho ohadhi eta wo uuwanawa awuhe pomukunda.

Oshikunino shomuthika gwopombanda shiikwamboga mbyoka hayi ithanwa omatoma, mbyoka tayi monika ya ziza nawa noya silwa oshimpwiyu, ashike inayaadha okulikolwa natango, oyi na omagongwa.

Uuna waadha omwiidhi gwamena momeya oshili shanika oshiponga kaanona mboka yehole okweenda momeya nokuyoga woo momeya oshoka, momwiidhi moka ohamu kala mwadhingila omayoka niinima aihe mbyoka hayi lyana hayi kala kohi yomeya.

Omagumbo ngoka ga tungilwa mombuga gopamuthika gopashinanena ohaga monika nawa uusiku, uuna ga tema nuulamba wuli pooha. Kehe gumwe oha kala a hala eye a tale lepo egumbo ndyoka lili mombuga.

Omvula ngele ya loko, ohayi vulu okweetitha efundja, ndyoka hali eetelele oohi momikunda. Oohi ndhoka hadhi etelelwa kefundja odho oombwanawa na odhi na uundjolowele, unene tuu kuunona mboka opo tawu putuka. Aamati naasamane ohaya meneka nduno ongula onene opo ya ka kwate oohi.

Aanafaalama yoongombe oyo aanangashefa aanene oshoka ihaya tekula nawa oongombe ashike ohaya landitha wo onyama yoongombe nomahini ngoka ga hikwa moongombe noshipa wo shoongombe ndhoka dhasa opo aantu ya vule oku ka ningamo iikutu yawo.

Uuna omvula ya loka omahala ogendji ohaga kala gakundukithwa komeya nopoondjila odhindji ohapu kala pu udha omeya hashi ningitha oshidhigu opo aantu yapitepo. Onkene aasamane naamati ohaya tungu ihe mpoka puna omeya haya tungu po ondjila nenge nditye uupitilo waantu opo aantu ya vule okupitapo.

Oondundu dho moNamibia odho uunshitwe uuwanawa, dho odho wo shimwe sho miinima mbyoka hayi eta iiyemo moshilongo ngele aatalelipo taye ya talele po ohaya ende wo komahala gokoondundu taya thaaneke yo taya ithanekele wo poondundu.

Nkene twa putuka otuuva kutya oombaka odho iinamwenyo yomomeya onkene ngele owedhi tekula megumbo lyoye owuna okukala wunamo omeya moka tadhi vulu okukala tadhuuhala dho tadhi dhana omeya gawo dho tadhi nu woo.

Etale olya pumbwa okukala ha li kala lya dhikilwa opo tugamene uunona niinamwenyo mbyoka yi hole okukala ta yi dhana momeya ,onkene uunona na tu wu kaleke kokule netale nosho iinamwenyo nayi kongololwe.

Oonyanga odho oshinima oshiwanawa okukuna moshikunino shoye , oshoka ohadhi indjipala mbala , dho ohadhi tulako wo mbala. Ihadhi pula omeya ogendji, ashike ohadhi monika nawa uuna wedhi kuna odhindji nawa, onkene owuna okukedhi landithapo ohadhi kala odhindji.

Omagumbo ngoka gatungwa koondundu nopomahala gomeya, ogena uutalelo uuwanawa, nohaga monika nawa uuna toli tala toziilile kokule. Onkene, tungeni omatungo geni pooha dhomeya opo mwaayi imbe uuwanawa.

Okukala pehala lya ziza nawa ohaku shambula omutima gwomuntu. Nenge owa li wu na omaipulo ogendjigendji e to ya pehala tali shambula nawa, omadhiladhilo omawinayi ohage ku zi. Onkene talela po nena omahala ga ziza nawa, opo wi ikuthe uuwinayi wu li momutima goye.

Iinamwenyo yomokuti oyo Iinamwenyo mbyoka ihayi monika ku kehe gumwe, yo ihayi monika kehe esiku. Onkene owu na oku futa opo wu keyi mone, oto vulu wuye mo moshikunino shiinamwenyo ashike yimwe yomaludhi gamwe ito yi mono.

Oonkanga nadho odhili wo onga uudhila uukwamawawa. onkene ohadhi tekulwa wo oku eta onyama ,omayi noku landithwa wo dhi ete po iiyemo yo ntumba.

Iithitukuti yomoshiheke oyo iinima iitikithi , yo oyanika oshiponga. Ano ngele weshimino oto vulu okufadhukapo . Oshithitukuti shoka hashi ithanwa shimbungu osho shili shanika oshiponga komuntu.

Oondundu odho uushitwe uuwanawa, unene tuu ndhoka dhili mombuga oha dhi monika nawa uuna etango ta li yimo/ ningine ,Onkene aatalelipo uuna ta yeya oha yi ithanekele ihe poondundu ndhoka yo taya londoko ya nyanyukwa noku shambuka opo ya ka ulukile aantu mboka mboka ye li kiilongo yawo.

Iinamwenyo yomoshilongo Namibia, oyo yimwe yomwa mbyoka hayi eta uuhupilo moNamibia. Okuzilila moontawuki dhoka hadhi ya dhitalele po Namibia, oku tala iinamwenyo mbyoka omayovi nomayovi.

Omamanya gokoondundu ogo ga li haga longithwa monale okudhikila iimeno nohaga saahwa wo okuninga oombiga dhokutelekela nokuninga iinima mbyoka yiikwatelwa yomegumbo. Oga pumbiwa unene moshilongo.

Uunamapya owo shimwe shomiinima mbyoka hayi eta iikulya moshilongo. Onkene kehe gumwe owa pumbwa oku kala wu na etsa lyoye moka ho ningi iimeno yoye, ho kunu ngoye to teya wo iikulya yoye ngoye mwene.

Ethimbo tatu putuka otwali hatu kala tuna oongumi tuli miihwa tatu yaha uudhila, nuutenda tatu tege wo uudhila. Uudhila oshinamwenyo shoka shina onyama ontowe nombwaanawa kuunona. Yi holike unene kuunona wuumati.

Oondundu osho uushitwe uuwanawa nonande odha kulupa ohadhi tanduka omamanya ngoka haga kala gagwila pevi, uuna aataleliipo taye ya yatelelepo oshilongo ohaya tala ihe komamanya ngoka nokugakutha po yaka honge mo iinima oyindji yongushu.

Kwaamboka ya putukila noya kokela momikunda kashili uudhigu oku enda muundjila mboka wuli mokati kiihwa, oshoka oyo ondjila yawo haye yi enditha uuna taya ka tyaya, taya ka litha nenge taya ka teka.

Oondundu nomamanya uushitwe waKalunga uuwanawa, onkene iilongo ndjoka kaayina oondundu ohayi talelepo iilongo ndjoka yina oondundu opo yamone uushitwe waKalunga uuwanawa nokwiithanekelapo.

Ethimbo twali uunona uushona otwali hatu meneka ongulonene tu uka komadhiya uuna omvula yaloka tuka dhane uutekene, otwali nee hatu lombwelwa kutya owanika oshiponga oshoka ohawu eta iipena momutse.

Oshimbombo nomboga osho shimwe shomiikulya mbyoka yina uundjolowele yo otayi tekula aanona ngashingeyi, ethapo ano okupa uunona iikulya mbyoka iitoye ano uuleke, ee totameke oku wu pa omboga noshimbombo nena wutale sho oompanda ta dhi zindi.

Oonkanga dhili pomwiidhi, tadhi shomona uupuka nombaka yili wo pokandombe komeya, ya hala okunwa omeya , yo oya hala okunukila mo. Ina shi nika oshiponga kombaka oshoka oyi shi okuyoga.

Oondundu ndhoka dha tanduka nale kudhodhene odha nika oshiponga, oshoka otadhi vulu okugwila kehe ngoka te ende po notadhi vulu wo oku mu monitha oshiponga. Onkene odha pumbwa dhi silwe oshimpwiyu.

Ombuga olyo ehala etililithi uuna etango lya ya mo, ashike yamwe ohaye li mono lyo opala notali monika nawa uuna etango tali yi mo. Oontawuki naantu ayehe yomoshilongo muka ohaye shi mono onga oshiwanawa lela.

Monalenale aantu oyali haya longitha iipululo okupulula omapya gayo. Uuna taya longitha iipululo oyali ihe haya longitha oonani nenge uusino. Mongashingeyi ethimbo sho lya humu komeho aantu ohaya longitha nee omambakumbaku ya pulule omapya gawo.

Ehwiyu olya talika ko onga okadhila kaalodhi maAwambo, onkene ohaka tilika uuna omuntu e ku uvu nenge eka mono, ohaya fadhuka po yamwe ohaa galikana mbalambala uuna ye ka mono onkene iha kala shaampoka.

Aanamapya oya yooloka onkene nomukalo gwawo gokulanditha ogwa yooloka. Opu na mboka haya landitha iiyimati po opu na mboka haya landitha iimeno kooshimwe, ano uumeno mboka uushona wu li muundooha. Shono ohashi monika ihe sha fa shi na iiyemo oyindji.

Omukulu gwonale inapuka sho atile "omutumba ethete " okulonga nuudhiginini oko haku eta iizemo iiwanawa. Onkene ano otatu longo twakuthako oongaku opo tumone onkalamwenyo yopashinanena ndjoka twahala.

Ethimbo lyokwiinyanyudha muNambia. Moshilandopangelo omuna ehala hali ithanwa okandama haka iyogelwa pethimbo lyuupyu. Aantu ayehe pethimbo lyokwenye ohayeya yiinyanyudhe pokandama haka nokuyoga omeya.

Kalunga okwa shiti iikwamawawa moka mwa kwatelwa nuudhila. Uudhila owo iikwamawawa mbyoka iiwanawa ngele tayi tuka, onkene aantu yokiilongo niilongo ohaya ende niilongo iikwawo, opo ya tale uudhila womoshilongo shoka nkene tawu monika nonkene wu li.

Ondjamba shimwe shomiinamwenyo yomokuti mbyoka iitilithi yo iinene wo. Uuna omuntu a mona oondjamba oho fadhuka po, oshoka osha nika wo oshiponga. Otashi vulu shi ku hanagule po nenge shi ku monithe oshiponga lela kolutu.

Hainamwenyo ayihe iikwamawawa hayi liwa yo ohayi vulu oku tekulwa, opuna wo iikwamawawa yimwe iitilithi yo oya nika oshiponga no ngele osheku adha momuthitu wuli ongwaike otashi vulu shi ku dhipage nenge shili monithe oshiponga, onkene otuna okukala tuli miipathi.

Monalenale aantu iilongo ayihe yomomapya oyali haya ningi ashike koonyala okuza ngaa kokupulula sigo okoku kuna sigo oko ku teya. Ndele ngashingeyi uuyuni owa huma komeho aantu otaa longitha omashina okulonga iilonga ayihe mbyoka okutya okuhelela, okukuna nokupulula wo.

Iilongo oyindji yo muAfrica aantu ohaya hupile owala mii kunino, onkene no nando omvula inayi loka ano ethimbo lyo kwenye, aantu ohaya tsikile noku kuna iimeno yawo, etaya yi tekele no meya go ko kapomba, onkene ano natu dhiginineni iikunino.

Afrika enenevi lya yambekwa. Aantu mbaka otaya kwata oohi yi ipyakidhila nokutula muumbamba wawo, opo ya faalele komagumbo gawo ya dhenge po ondjala nomukaga. MuAfrika kamu na ondjala. Talela po Afrika nena!

Ehala lyoku landithila iikwamboga noongala ohali kala lyu udha oshoka ohali kala li na aalandi naalandwa woo. Ohali kala enyanyudhi shili oshoka kehe gamwe owu na ehogololo kutya oto landa shiipi ano shoka wahala.

Methimbo lyongashingeyi uunona ihawu si we ondjala. Uuna kaamuna osheelelwa megumbo, owali hawu kuthilwa omatama opo ga ningwe omuhoka gwoku elela. Nongele owuna onyama e totulamo omatama ngono, ohashi kala sha towala nawa.

Okukuna iimeno moondooha, nokuyi landithapo kooshimwe, nasho ohadhi eta iiyemo. Onkene mboka itaya vulu okuninga iikunino yawo pomahala omanene, otaya vulu okwiilandela oshimeno shimwe, yo yekeshi tsike pokahala hoka okashona yena.

Oshikunino shoondjuhwa oondema dhokuvala omayi nokuga langela. Ohadhi pewa omeya niikulya moshikuku shadho, opo dhi monike nawa komalutu dho dhi kale dhi na uundjolowele dhi vule okulandithwa kaalandi.

Omboga osho shimwe shomiikulya mbyoka yina uundjolowele, una uunona tawu putuka ohawu putudhwa noomboga opo wukale uukolele, onkene omboga oyo oshinima shimwe shomaawambo yeshisimaneka sho osho oshikulya oshitoye.

Omvula ngele ya loko momukunda, aamati naasamane ohaya penduka ongula onene, yaka kwate oohi, mo mithima no momeya ngoka ga talama pooha, onkee osha simanekwa nosha pitikwa, oku kwata oohi dhoka dheya nefundja.

Aakulupe yazala oohema dhoshiwambo yeli momukweyo yena iiyuma yomagongo komitse. Ondiwete kutya ethimbo lyomagongo noyeli momikweyo yu uka kuuwa taya fala omagongo.

Oshinamwenyo ha shi ithanwa okananathingo, oshinamwenyo shiholike, oshoka shampa we shi tala nawa oshi na uuniga uushona, nothingo onde, oshi na okalaka okashona ko okayokahi nokamupolo kanuka mo.

Konyala iilongo ayihe yomenenevi Afrika ohayi hupile owala muunamapya nuuniimuna, onkene uunamapya owa pumbwa okukala wa simanekwa. Okukuna iimeno nokuyi tekela nawa, oshoka oyo hayi tu pe iipalutha.

Mboka taya mono iiyemo muunamapya , kayo ashike mboka haya landitha iiyimati nenge. Ditye iikilya mbyoka hayi zi kiimeno, naa mboka woo taya vulu oku tsika uumuti, no ku wu landitha kookamwe, omuntu wu ka landithe ngoye mwene nenge wu katsike ngoye mwene kegumbo.

Uuna omvula yaloko aakulupe naakulukadhi ohaya tameke okulanditha oombuto ndhoka hadhi kunwa momapya. Mboka kaye na oombuto nenge inaaya longa mvogu ohaya landa oombuto ya ka tameke okukuna.

Ekwato lyoohi olyi li wo oshinima shimwe sha nika oshiponga oshoka uuna tokwata oohi nonete oto vulu wo wu kwatelemo iinima mbyoka hayi lyana yo kohi yomeya ngaashi omayoka niipuka wo yilwe onkene owu na okukala wu li uupathi lela.

Uunamapya shimwe shomiinima mbyoka hayi eta iikulya moshilongo, onkene kehe gumwe owa pumbwa oku kala ena oshikunino shoye shaziza nawa shili poha negumbo lyoye moka hokunu iiyimati yoye niikwamboga yoye yokulya.

Aasane mboka haya vulu oku tekula oohi ohaya tungu uundama nenge omatale momagumbo gawo opo ya vule okutula mo oohi ndhoka dheya nefundja ya vule okudhitekula dho dhi valathane ye amone mo osheelelwa oshindji.

Iikunino oyo tayi gandja uuuhupilo ngaashingeyi, oku tameka oshikunino shoye, oku kuna iikonomwa yoye, nokuyi li kola, okuyi landitha noku mona mo oshimaliwa shoka tovulu wiilandele oshinima shontumba osho ashike tashi gandja uuhupilo maanyasha ngaashingeyi.

Oondjamba odho iinamwenyo iinene nohadhi adhika moshikunino shiinamwenyo. Oya niika oshiponga kaantu nokiinamwenyo iikwawo, oshoka ngele oye kuyile mepya lyoye ita yi thigimo sha.

Ondjuhwa yondema oyi na onyama ontoye onkene uuna toka landitha ondjuhwa ndjoka weyi teleka nale kala ano wa ninga ondjuhwa ondema opo yi ku monene aalandi oyendji oshoka oyi holike unene noya simanekwa.

Okutekela iimeno nominimo ndhoka hadhi tulwa mokati kiimeno osho oshinima oshiwaanawa oshoka ohashi hupitha ethimbo lyaa ngoka a li e na okukala ta tekele iimeno nokayemele, onkene osha pumbiwa okulanda ominino ndhika.

Uuna ngele mwa hala oku tameka mwi itseye nenge ookuume, ohamu yi ihe pehala lyomalandithilo, mpoka hapu landithwa iikulya niikunwa, tamu kuutumba ihe, tamu pewa shoka tamu nu, tamu yi mo ihe meholokololo lyeni nkene mwa hala okwii tseya.

Etawuwa kyoku enda iihauto yaatalelipo lyi li mombuga lya uka koondundu dhoka oonene nooshona. Uuna aatalelipo taye ya moshilongo ihaya pumbwa oku enditha peni peni ashike ohaya landula oondjila dhoka dha ningwa po nale.

Oshithama nonyama osho iikulya yaawambo, aawambo oya simaneka unene oshithima oshoka oshina oonkondo sho ohashi kwata woo mepunda. Onkene nenge megumbo omweya omuyenda ohatelekelwa oshithima tashi tulwa mookaha okawanawa nometiti woo tamu tulwa onyama.

Eeno, aamati oyo haya kwata oohi uuna dha monika po nenge dhi li petale lyo pontumba po. Oshi li etumba enene omumati ho kwata oohi lela, oshoka aamati ooyakweni aya kala ye ku fukila, na owuli wa talika ko onga omulumentuntu.

Ekungulukilo lyomeya ndyoka li li pomamanya nopoondundu mpoka pu na wo omiti. Ota pu monika pu na uupitilo waantu niinamwenyo nonando tapu monika wo pwa nika oshiponga kukehe ngoka te ende po.

Ombuga oshinima sha simana moshilongo shontumba, oshoka ohamu adhika iinima ya yoloka thana ohamu adhika omamanya, omamanya gokoondundu niipambu wo yoondundu ohamu adhika iimeno yi ili no yi ili mbyoka hayi futilwa manga inoya mo.

Iikwamboga oyo iikulya mbyoka yina oshilonga monkalamwenyo yomuntu, oyina uundjolowele nohayi humitha omuntu komeho, onkene miilongo yimwe oya ningwa yina ombiliha opo keegumwe a vule okwiilandela iikwamboga ye, ye a vule oku kala kegumbo lye.

Oomboga dhuushimba odho iikulya iiwanawa kaantu nokiinamwenyo wo. Odhina uundjolowele unene tuu kuunona uushona, no kuuhanona wo opo tawu yamu. Oshiwanawa okulya omboga yuushimba onga omwali.

Aantu mboka yeli ya tungila kooha dhomafuta oyo ye li moshiponga unene, oshoka uuna wuli moshiponga gomakuthikuthi gefuta ga ninga omanene, omagumbo gawo ota ga vulu ga kungululwe po. E tage ya etele oshiponga nenge ya kanithile mo oomwenyo dhawo.

Haantu ayehe yena iikunino, yena omashina gokuteta iikwamboga. Onkene mboka yena omashina ngoka, ogo haya longitha nawa nonuukeka, opo yamonemosha wo, ashike ogena ondilo, onkene ogena okukala ga kwatwa nawa.

Okugandja omeya kiimuna oshili oshinima oshiwanawa, shi vulithe oku etha iimuna yiye yi ka konge omeya gawo mo matope. Oshoka pethimbo lyokwenye iimuna ohayi si enota, yo ohayi kala wo kaayina uundjolowele.

Monale manga inapu ya iihauto, aantu oyali haya longitha iinamwenyo onga iiyenditho yawo okuya komahala ngoka geli kokule ngaashi oondoongi noshowo oonani, oyali woo haya longitha uutemba okututa iiti.

Omahala ngoka haga monika ogo omahala ngoka haga kutha omuntu omaipulo omawinayi , go ohaga eta wo omuntu wukale wuuvite nawa ngoye owatalalelwa nawa momutima. Omahala ngoka ogo omahala omazizi ngoka gena iimeno yaziza nawa.

Owuna oshikunino shoye, ngoye owaloloka oku kala totekele iimeno nokayemele? Landa ano ominino dhoye ndhoka hadhi tulwa mokati kiimeno nohadhi tekele iimeno kudhodhene opo wuhupithe ethimbo lyoye lyoka holongitha nokayemele.

Oondjuhwa odho uunafaalama uuwanawa oshoka ihadhi pula ethimbo dho ihadhi piyagana unene nokufadhukapo, ohadhi tulwa ashike moshikuku nokudhipa iikulya nomeya tadhi vala omayi gadho noku kala dhanyanyukwa.

Ngele owa tumwa ondja hayi tokala elaka, ino dhimbwako iikwamboga. Iikwamboga oyo yimwe yoomondja ndhika hadhi tokala elaka no yina oovitamine kamana. Oyi na uundjolowele unene tuu kuunona, ngele uunona wo ye oho wupe iikwamboga nena oshinima oshiwanawa

Ha kehe ngoka ena oshikunino ha longitha o pipe yo koonyala a tekele iimeno ye. Yamwe ohaya longitha oopipe ndhoka hadhi itekelitha dhodhene, ndhoka ya tula mokati kiimeno yadho hadhi spaita omeya oku ziilila mombanda.

Uuna pehala lyotumba puna edhiya nenge etale ohali kala lyakunkililwa ano lya kondekwa niiti opo iinamwenyo yaagwile mo nenge uunona mboka uutsini waa gwilemo wo wiimonithe oshiponga, ano natu kalekeni uunona wetu kokule nomatale.

Kehe oshilongo shina efuta ohashi kala woo shina oohi, no itashiti ngele moshilongo moka kamuna efuta oya patelwa kondje okulya oohi. Otaya vulu okulanda kiilongo mbyono yina omafuta opo yalole nokulya oohi.

Uuwanawa ihawuzi pokapala kayela owuna okulonga nuudhiginini opo wumone kehe shoka oshiwanawa. Olandela egumbo lyoye lyopashinanena opo wuvule oku kala wuna onkalamwenyo ya shenuka.

Oohi odhili miilongo oyindji mbi yina efuta. Itashi ti ngele oshilongo kashina efuta ihashi liwa, ohashi liwa oohi tadhi zi kiilongo niilongo, uuna taya landa okuza kiilongo mbyoka yina omafuta.

Oshilongo oshi shona shomo Africa Namibia, shoka shina uunshitwe uuwanawa. Omiti noondundu nomamanya ngoka gaza koondundu taga monika lelalela omawanawa. Talelapo Namibia nena wi imonene uunshitwe wa dhingi.

Uuna omvula yaloko osho oshiima oshiwanawa oshoka aamati naasaane ohaya penduka ongulonene yaka kwate omafuma pomadhiya gopooha, onkene omafuma ngono ohaga kutha po omukaga noge holike woo kuunona.

Aaniikunino ohaya tula evi uuhoho nomeya gagwana nawa opo yatameke okukuna iimeno yawo, onkene iimeno sho tayi piti ohayi kala yaziza nawa notayi monika nawa tayi monika wo wafa yahala nale okutulako.

Shinime shaWakemba, oyo oshinamwenyo. oshitilithi , oshoka oha yi ithanwa osho mwene gwokuti. Ngele sha pumbu momugulu, iinamwenyo ayihe oha yi tondoka, ta yi ningi lyata po, ndi llyate po, pepula ndi pepule. Oyo okatana ka valwa okaposi nkene ka za iha ka pangulwa, oha ka li nayina.

Ondunda yomegumbo lyopashinanena moka muna ombete onene ombwaanawa yi na onete yoomwe kooha, osikopa yokutula iizalomwa noshowo oolamba dhokuminikila uusiku ngele omuntu toya wu lale kuu wete ko nawa.

Omahala gaziza ogo omahala omawanawa noku talela po, onkene ngele owu uvite nayi ano talela po ehala lya ziza nena, opo omwenyo goye gu kale gwa talalelwa ngoye wu kale wo wanyanyukwa. Aataleli po oyendji oye hole oku talela po omahala ga ziza miilongo ya yooloka.

Oshikunino oshinenenene shiikwamboga mbyoka ya kunwa momikweyo omile dho omiwaanawa dhu ukilila nawa, mbyoka hayi tekelwa nomeya taga zi pomulonga nenge ndi tye pothithiya yili pooha noshikunino shoka.

Omusamane gontumba okwa tokola oku tekula okandjambona hoka heka pe iikulya niikunwa, onkene ote kape omahini ngoka ahiki opo ka kale kena uundjolowele ko kakoke nawa.

Etawuwa enene lye enda mombuga lya nuninwa okweenda iihauto yaatalelipo mboka yu uka hoka ku na oondundu oonene noonshona. Omwiidhi ngoka gu li kooha dhondjila ndjoka ogwa kukuta, oshoka ihagu lokwa nawa.

Hayi longo ayihe yina omafuta mu Africa. Onkene mbyoka yina omafuta oyina wo omahala ngoka goku inyanyudhila mpoka hapu ithanwa okomunkulo futa. Hoka haku kala aantu tayi inyanyudha pethimbo lyuupyu. Oha ku monika nawa shili.

Opena iimeno tayi kunwa pashinanena. Ngashingeyi aantu itaya longitha we omavi nuuhoho wokukuna, ashike oye na omashina gokukuna iimeno yawo. Ngoka haga tekele, hage yi pe uuhoho nohage yi pe oonte dhetango opo yi mene nawa.

Omashina ngoka haga tulwa oombanga ndhoka hadhizi miikunino yaanamapya moka hamu kuthwa oontanga nokudhi yoga dhikale tadhimonika nawa,, nodhina uundjolowele dhi wape okulandwa kaantu.

Oku tunga oowato dhoku tagulukitha omeya osho oshinima oshidhigu lela, ashike oowato ohadhi kwathelewo naantu mboka haya kwata oohi opoya kwate oohi nuupu mokati komeya, onkene oowato odha pumbwa dhikale dhasilwa oshipwiyu.

Oondundu nomeya oyo yimwe yomushitwe mbyoka yili miilongo oyindji ya Africa hayeta aantu yoko manenevi ngamwe ngashi ngo America no Russia yeye yatalelepo Africa yo tayetukwathele wo pashimaliwa.

Iitekulwanamwenyo mbyoka hayi ithanwa oondjuhwa oondema nomakondombolo oyo hayi shomona oongala uuna kayi wete iikulya oshoka koongala ohaku kala uupuka nuupuka owo hawu liwa koondjuhwa.

Oku kwata oohi osho oshinima oshiwanawa oshoka otashi eta oshi yelelwa. Ashike oshanika wo oshiponga kwaamboka haya kwata oohi. Ohaya vulu oku adhako iinima yi li kohi yomeya ngaashi oondje, omayoka noshowo iinamwenyo yimwe ya nika oshiponga.

Iinamwenyo oyo uunshitwe uuwanawa moshilongo kehe, okananathingo komoshilongo Namibia ohayi tonyo oongolo opo yinwe omeya omolwashoka oshinima oshile unene. ohayi monika wo nawa.

Okulala mombete ombwaanawa yi na onete kooha nomalapi ga yalwa nawa, oshitaafula ,ekende lya patwa nawa niinima ayihe iiwanawa yopamuthika goshinanena ondjodhi yomugundjuka kehe ano longa nuudhiginini opo wu gwanithe po ondjodhi yoye ndjika.

Oombaka shimwe shomiinamwenyo mbyoka yina onyama ontoy

Etiti olya simana uunene momuthigululwakalo gwAawambo hawu nene to adha tali lilwa kaanegumbo ,ashike ohali tulilwa aayenda nongele megumbo omuna oshituthi sha simana olyo hali longithwa oku kundithwa aayenda noshi kulya shontumba.

Omunamapya gomulumentu athikama moshikunino she ta tekele iimeno ye nominino dhomeya. Iimeno otayi monika ya hapa nawa yo oya ziza nawa, ya tsakudhukwa oku tulako.

Oondjila ndhoka dhili miiheke nenge dhili mokati kiihwa, ohadhi kala oondjila oontilithi oshoka ohamu kala iiyamakuti mbyoka ya nika oshiponga, ano tayi vulu oku ku lokitha, yo yikupe etele natango oshiponga. Onkene owa pumbwa oku enda wuli mokangundu kaantu opo mu vule oku igamena amuhe.

Monale omatoma ogali gatalika ko onga omweelelo, oshoka uunona owali owala hawu ningilwa omahoka gomatoma nokweelela uuna kaapuna onyama. Mongashingeyi oga talika ko onga oludhi lwomiinima mbyoka hayi tulwa momahoka opo ga towale nawa.

Aanamapya ngele ya longo omapya gawo eta ya teya, oha ya kutha mo ihe yimwe yomiilikolwa mo yawo ngaashi omakunde, omapungu noshowo iilya yeye ya halithe pomatala ya mone mo shomagadhi.

Okulanditha iimeno osho shimwe shomwambyoka hayi eta iiyemo, onkene ngele owuna oshitalenti shokumeneka iimeno, kutha iimeno myboka eto kalanditha, oshoka aantu oyahala iimeno yakatsika momagumbo gawo yoyiimonene mo shokulya.

Oshiwanawa osho oku gandja iikulya yina uundjolowele kiinamwenyo. Uuna ngoye wuli gumwe gwomaanafalama mbono haya tekula oongombe owa pumbwa oku kala todhi pe omongwa ngoka hagu gandja uundjolowele momasipa goongombe noshowo iikulya mboka hayi landwa ngaashi omwiidhi gwokoofalama.

Oondundu oonene noonshona, nomamanya ngoka ga gwa koondundu. Dhimwe odhi li kokule naa ndhoka dhi li wo popepi.

Opayipi onene yili moshikunino yatsuwa oombululu dhokupitila omeya gokutekela iimeno ndjoka tayi monika yili mevi eewa lyuudha uuhoho.

Omayoka giigonyathana gena omwenyo geli pokakolo kontumba mondunda yongandi mpoka tapu monika iitekelwa yomwiidhi gwakukuta.